Kunamamai makuru vakazvipira kudetsera ndumure pakudzidzidzisa mabhuku pamwechete nekuvaonesa zvakanakira tsika namagariro

Chikora chepashi chendumure chinobetsera zvakanyanya pakubeura pfungwa dzevana vadoko, uye kuti vavane mukana vekutamba nevamwe vezera ravo.

Zvikora zviri kuita mushando wakanaka wekudzidzisa ndumure maererano namabasa amaoko akaita sekuenda mumunda vachirima.

Ndumure dzakuwaniswawo mukana wekuenda kuchikora vachiri vadiki uko kwavanondosangana nevana vezera ravo vachiwaniswa mukana wekufunda pamwechete nekutamba.

Kuenda kuchikora kwendumure kwakanaka maningi uye kwakakoshera kuti vana vanotanga kubeurwa njere vachiri vana vadoko-doko.

Chikora chakanaka maningi kubva kundumure idzo dzinowaniswa mukana wekufunda kuti vakure vakati ngwarire uye vakati changamu.

Ndumure dzaku waniswa mukana wekuenda ku chikora zvinoita kuti vabeurwe njere dzavo kuti vakure vaka ngwaririra.

Mushando wehurumende pamwe chete nemapazi anoidetseredza munyaya dzefundo, kuona kuti zvikora zvine pekugara, vana vachidzidza.

Mushando wehurumende pamwechete nemapazi anoidetseredza kuona kuti zvikora zvine zvikwanisiro here zvinosanganisira mhatso dzakanaka uye mvura yakachena.

Ikodzero yemwana wega wega kuti awaniswe mukana wekufunda zvavako mukore uno zvinosanganisira kudzidzira kushanda nemakombiyuta.

Dzidzo yakakosha maningi kumwana mudoko. Nekuti inota kuti akure akangwara, uye anepfungwa dzakabeurika zvinoita kuti ave muntu mune ramangwana rake.

Zvikora mukore uno zvakuita basa raka naka maningi kunyanya kunyaya dze sainzi uko kunoita zveku ongororwa uye kugadzira mitombo yaka siyana siyana.

Ikodzero yemwana weshe kuti awaniswe mukana wekuti aende kuchikora uko kwaanondo sangana nevana vezera rake uye kwaanono beurwa njere.

Zvikora zvine mushando vakakura vekudzidzisa vana zvamabhuku pamwe chete netsika nemadariro, uye mitambo yakasiyana-siyana, inoita kuti vakure vakagwinya.

Zvikora zvakakosha maningi kumwana wega wega naizvozvo zvinoita kuti vana vakure vakati changamu uye vachiona kuti ramangwana rawo rinenge rakajeka.

Mushando wehurumende pamwechete namapazi anoidetseredza kuona kuti zvikora zvawaniswa zvikwanisiro zvinosanganisira zvihlayo pamwechete namabhuku okuwerenga.

Mushando wezvikora, kuona kuti vana vadzidza ,zvikuru seyi ,tsika nemagariro avo ,kubudikidza namabhuku akanyorwa maerano netsika nemagariro.

Chikora chiro chakanaka kumwana weshe naizvozvo ikurudziro ku vabereki pamwe chete ne hurumende kuona kuti mwana weshe wa waniswa mukana weku enda ku chikora.

Zvikora zvine mushando mukuru wekuti pamusoro pamabhuku vana vanodzidziswa mayererano netsika nemgariro kuva vanhu vakanaka uye vanogarika navo muntaraunda.

Ikodzero yemwana wega wega kuti awaniswe mukana wekuenda kuchikora uko kwaanondo beurwa pfungwa achizoita muntu wakati ngwarei mune ramangwana rake.

Zvikora zvinemishando mukuru wekuona kuti vana vakura zvakanaka pakupiwa njere pamwe chete nekuwaniswa mukana wekutamba nevamwe vezera ravo.

Nzvimbo yega yega inofanirwa kuva vechikora che purayimari uko kunoita kuti vana vadoko vawane fundo inova beura pfungwa dzavo .

Mishina yamakombiyuta yaakudetsera vana kubva vachiri vadoko vanoenda kukireshi kusvikira vava kupuraimari vachizoenda kufundo yepadera.

Chikora inzvimbo inoita kuti vana, vakure vakangwara, vakabeurika njere. Naizvozvo ikodzero yemwana weshe kuti akwanise mukana wokuenda kuchikora.

Ikodzero yemwana weshe kuti awaniswe mukana wekuenda kuchikora zvisinei nekuti mujaha ere kana kuti indombi.

Ntaraunda yega yega inofanira kuva ine chikora chinoita kuti vagari vemo vawane pekuisa vana vavo kuti vafunde uye vachibeurwa njere.

Zvikora zvaapa budiriro kunyika dzakasiyana siyana pakuti dzinoita kuti vagari vave vakabeurwa njere uye vane ruzivo rwakanyanya .

Zvikora zvega zvega zvinotarisirwa kuti zvive nzvimbo dzakachengeteka dzinoita kuti vadzidzi vapuwe mukana wekubeurwa njere.

Zvikora mukore uno zvakukurudzirwa kuti pamusoro pekudzidziswa kwemabhuku vadzidzi vaitewo mabasa emaoko anosanganisira kuveza.

Zvikora zvepadera zvirikuita mushando wakanaka , wekudzidzisa vadzidzi mabasa amaoko kuitira kuti ramangwana ravo rive rakajeka.

Zvikora zvapadera zvino detsera maningi paku bheurwa kwe njere uye kuti vana vakure vaka ngwara vechizo itawo mushando mune ra mangwana ravo.

Chikora chadetsera maningi kumugari wega wega wenyika naizvozvo kune mabasa amaoko arikuitwa kuzvikora anoita kuti ramangwana ravadzidzi rijeke.

Fundo chiro chinokurudzirwa mwana wega wega naizvozvo nzvimbo yega yega inotarisirwa kuva nezvivakwa zvechikora zvinotangira pavana vadoko kusvikira vati kureyi.

Zvikora zvepadera zvirikuita mushando wakanaka pamusoro pekudzidziswa kwemabhuku. Vadzidzi varikuitawo mabasa amaoko, akaita sokubika zvinozovadetsera muneramangwana ravo.

Zvikora zvepadera zvirikuita mushando mukuru wekudzidzisa maererano nekugadzirwa kwevudzi pamwechete nekugadzirwa hope vadzidzi ava vachizoita mabasa aya ramangwana ravo.

Fundo yapadera inodetsera zvakanyanya, nokuti pamusoro pekuerenga kwomabhuku ,panewo kudzidziswa kwamabasa amaoko, kunosanganisira kuveza ,kuweridha, uye kusona.

Zvikora zvava nemushando mukuru mazuwan nekuti pamusowo wekudzidziswa kwemabhuku zvavakuitawo kudzidzisa kwamabasa amaoko zvinosanganisira kuopareta mishina mihombe.

Zvikora zvepadera zvavandudzwa mukore uno ngekuti avachadsidzisi zvamabhukubchete asi vakudzidzisa vadzidzi mabasa amaoko ayo anozovadetsera ramangwana rawo.

Zvikora zviri kuita mushando mukuru pamusoro pekudzidzisa mabhuku. Vava kudzidzisawo mabasa emaoko anosanganisira kuweridha uye kuveza.

Zvikora zvirikuita mushando wakanaka maningi pamusoro pekudzidziswa kwamabhuku varairidzi vakudzidzisawo vana mabasa omaoko akaita sokurima kana kudhurowa.

Zvikora zvinemishando mukuru pamusoro pekudzidziswa mabhuku zvinodzidziswo tsika namagariro kuburikidza nemitambo yokutamba.

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuti ive nechikora chepadera chinoita kuti vagari vadetsereke vana vavo vachiwana kwekundotora fundo.

Ndaraunda yega-yega, inosungirwa kuti ive inechikora, izvo zvinodetsera vagari venzvimbo, uye vana kuti vawane fundo.

Ikodzero yemwana weshe kuti aende kuchikora uku kwaanonohlangana nevamwe vana vachidzidziswa maererano nezveupenyu uye mishando mune ramangwana ravo.

Zvikora zvepadera zvakayita sekondari, zvinoyita kuti vana vayo vapfeke maunifomu, zvinozoyitazve kuti vana vafanane parege kuwonekwa varombo kana vapfumi.

Mitambo yakasiyana siyana inodetsera zvakanyanyabpakugwinyisa mwiri naizvozvo zvikora zvinokurudzirwa kuti zvive zVine mitambo yakasiyana siyana.

Mushando wehurumende pamwe chete nemapazi anoidetseredza kuona kuti zvikora zvine mhatso dzakavakwa zvakanaka ere uye dzinoita kuti vadzidzi vachengeteke.

Zvikora zvapa dera zvino detsera maningi pamusoro peku dzidziswa kwe mabhuku kunoitwawo mitambo yaka siyana siyana inoita kuti vadzidzi vakure vakagwinya.

Mushando we hurumende kuona kuti vagari vayo vawaniswa fundo kubudikidza neku vakwa kwe mbatso dzeku dzidzira dze zvikora.

Zvikora zvirikuita mushando wakanaka wekuona kuti vana vakaenzana kuburikidza nekuvapa hembe dzinenge dzakafanana kuitira kuti pasaite musiyano wavarombo navafumi.

Zvikora zvepadera zvinodetsera ndaraunda pakuona kuti vana vavawaniswa njere uye kuti vabeurike mupfungwa zvichizovadetsera mangwana.

Zvikora zcapadera zvine mushando wakanaka wekuona kuti vadzidzi vakura zvakanaka ere uye vakabeurika mupfungwa zvichiita kuti vave vagari vakanaka muntaraunda.

Zvikora zvakuita mushando wakanaka maningi pakuti pamusoro pekudzidziswa kwamabhuku vafundi kana kuti vadzidzi vakufundiswa mabasa amaoko zvinoita kuti zvivadetsere ramangwana ravo.

Chikora chaka nakira mwana wega wega angave musikana kana mukomana zvinoita kuti va beurwe njere uye kuva nera mangwana rakajeka.

Zvikora zvinodetsera maningi pakuti vana vanowana fundo uye kubeurwa njere kuti vakure vakati ngwarei

Mishina yamakombiyuta yadetsera zvakanyanya muzvikora nokuti inoita kuti vadzidzi vagone kuita tsvakurudzo maererano nezvavanoda muzvidzidzo zvavo.

Zvikora inzvimbo inoita kuti vana vapakurirwe njere munyaya dzakasiyana siyana mumagariro awo naizvozvo muntu weshe unokurudzirwa kuti aende kuchikora.

Upfumi hwenyika yega yega hunoonekwa maererano nezvidzidzo zvinopiwa vana vemunyika iyoyo. Naizvozvo zvikora zvepadera zvinofanira kuvakwa zvakanaka, uye kuva nezvikwanisiro.

Zvikora zvepadera zvadetsera maningi pakuona kuti vagari vaona dzidzo yepadera kubudikidza ngezvivakwa zvemazuwa ano pamwe chete nezvikwanisiro.

Zvikora zvine mushando mukurusa pakuberwa penjere kwete pama bhuku oga asi pazviro zvinechekuitazve nezveutano kuti vantu vazvodzirire kuzvirwere zvakasiyana siyana .

Zvikora zvapadera zvino tarisirwa kuva zvinezvi kwanisiro zvakanaka zvino sanganisira mhatso dzino enderana nemukoreu no pamwe chete nezvi kwanisiro zvekuti vana vadzidze zvakanaka.

Mushando wehurumende namapazi anoidetseredza kuona kuti zvikora zvapadera zvawaniswa zvikwanisiro zvinosanganisira mhatso dzakanaka uye mvura yakachena.

Kune mapoka akasiyana siyana akaita samachechi ayo ari kuita mushando mukuru wekudetsereredza hurumende pakuwanisa fundo yapadera kuvana venyika.

Zvikora zvepadera zvakuwanisawo vafundi pekugara, vachiita zvidzidzo zvavo. Zvinoita kuti vawane nguva yakawanda yekuongorora uye kutsvakurudza maererano nezvavano funda.

Kubudirira kwenyika yega-yega kunoonekwavo maererano nefundo iri munyika iyoyo naizvozvo hurumende namapazi anoibatsiridza mune zvifundo vane basa guru rokuona kuti zviwanikwa zvakaita semakombiyuta nemapurojekita zvawanikwa.

Fundo yepamusoro yanetsera maningi pakufumisa nyika pamwe chete navagari vayo. Nayizvozvo, kunembatso dzinofanirawo kuva dziripo dzinoita kuti vanofunda vawane pekugara.

Zvikora zvepadera zvava nemucherechedzo wekuti vadzidzi vane mukana wekuongorora uye kuita tsvakurudzo kuburikidza kwezvikwanisiro zvakaita samakombiyuta namapurojekita.

Fundo yapadera yakakoshera nyika yega-yega navagari vayo. Naizvozvo kunofanirwa kuva kune mhatso dzakanaka dzekudzidzira pamwe chete nezvikwanisiro zvinodiva mukufunda.

Makombiyuta adetsera maningi muzvikora zvepashi kusvikira zvepadera pakuti vafundi vanowana pekuita tsvakurudzo maerwrano nezvavanofunda.

Zvikora zvepadera zvakakosha maningi muupenyu wevagari vemunyika yega yega naizvozvo kune mbatso dzakagadzirwa dzinoita kuti vana vagare vechiita zvidzidzo zvavo vari pachikora.

Mushando wehurumende namapazi anoidetseredza kuona kuti kuzvikora zvepamusoro, kune zvikwanisiro ,ere zvinosanganisira zvihlayo namabhenji, ekuti vana vadzidzirepo.

Zvikora zvepadera inzvimbo inoita kuti vadzidzi vabeurwe pfungwa uye kuti vadzidzire mishando yavachazoita mune ramangwana rawo.

Zvikora zvepadera zvavakuwanisa vadzidzi pekugara zvinoita kuti vawane nguwa yakawanda yekuita tsvakurudzo mairirano nezvinyorwa zvavo.

Mitambo yakakosha maningi muzvikora zvepadera nekuti zvinoita kuti vadzidzi vakure vakagwinya naizvozvo panofanira kuva pane pekuitira mitambo iyi.

Fundo yepadera ikodzero yemuntu weshe. Naizvozvo panofanirwa kuwanikwawo zvikwanisiro zvinoita kuti kufunda kunakidze uye kuyendeke. Zvikwanisiro izvi zvinosanganisira macheya nemabhenji.

Zvikora zvepadera zvakuita mushando wakanaka wekugadzira mbatso dzinoita kuti vadzidzi vawane pekugara vachiita zvidzidzo zvavo zvinoita kuti vawane mukana wakawanda wekuerenga ma bhuku.

Fundo yepadera inobetsera maningi vagari venyika yega yega nokuti vantu vayo vabeurwe njere vechizoona kuti muneramangwana ravo vangaita mushando iri.

Fundo yepadera inodetsera maningi pakubeura pfungwa dzevadzidzi maererano nemishando yavanokarakadza kuti vazoita mune ramangwana ravo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti awane chikafu naizvozvo zvikora zvepadera zvinopa vadzidzi zvikafu zvine utano zvinosanganisira sadza.

Zvikora zvepadera zvinoita mushando mukuru wekupakura njere kuvadzidzi vacho kubudikidza nokuwaniswa kwamabhuku uye nekudzidzira pakanaka.